Cal agulu matino ki madongo makiketogi kacel ki atabo lobo agulu man kicweyo ki lobo kulu kiketogi ki lulim piny ma gimaro bino ka nenone.

Cal lutino ma guyeyo yen iwigi ma gitye ka wot idye yo pol yen man ginongo ki idye bunga ma gitongo matino tino ka giketo two ka dong gikelo gang me tedo.

Cal winyi aryo ma gucung i jang yat mo winyo man kilwongo ni akuri dok winyo man cal ki winyo mo ma kilwongo ni amam ma bedo gang.

Cal laco ma tye ka ngwec ki pikipiki oa ki ilung tye ka donyo icere dok yo ma ti ka ngwec iye tye yo ma ki yubo ki gweng ki inge tye lee ma kilwongo ni rii

Cal mon magitye ka cato jami iteng yor jami acama calo labolo ento madwonge loyo ene dong okono ki jami acama mukene cal paipai